sumudaho yaa maati? sumuda mama anfanni? me''u dani sumudi heeranno? sumudaho yaa manchi beettira aanno horo maati? sumudu mayinni loonsanni sumudaati?

sumudaho yaa babbaxxino daninni loonsoonni budu uduunnichooti sumudaho yaa babbaxxino horo aannonke uduunnichooti sumudu mayinni loosamanno uduunneeti qoleno mayi horo afirino qolleno mama afi'neemmo uduunneeti?

Muro yaa kalaqamunni afi'neemmo jiroti, muro manchi beettira lowo horo afidhino .qolteno muro ittateno saga'lateno kaa'littanonke. Muro yaa mayate? Murote horo maati?

Borrote uduunne yaa mayyate? Borrote uduunne yineemmori mayinni looonsoonni uduunnichooti? Horosino maati? Dagate may kaa'looshshe afirino? Qoleno mamaati loosamannohu?

Daganna maate yaa mannu gamba yee quchumaho woyi baadiyyete mitteenni heeranno garaati. Daganna maate yaa mayyaate? Daganna maatete mereero noo badooshshi maati?

Egenshiishshaho yaa babbaxxitino loosu battalara xallinanni egenshiishshaati. Egenshiishsha mayi garinni afa dandiineemmo?

Godo'late yaa duucha yannara labballunna qaaqquullu ajunna wedellu godo'litanno godo'leeti. Duucha yannara godo'le godo'litannori shiimmaadda qaaqquulleeti.

Amma'no yaa mittu manchi amma'ne heeranno garaati. Manchu beetti babbaxxitinno amma'no harunsa dandaanno. Amma'no yaa mayyaate? Ammano mama harunsinanni?

Bunu minenna sagalete mine yineemmo woyite babbaxxitino sagale daninna agattote dani heeranno bayichooti. Bunu mininna sagalete mini yaa mayyaate? Manchi beettirano mayi horo uyitanno?

mininna dubbu saada yineemmowoyite manchi beettira lowo horo afidhino saadaati qoleno dubbu saada yineemmori gobba dubboho heedhannoreeti saadaati mini saada yineemmori kayinni mine maatete ledo galtanno saadaati

Ama'no yaa daganna dagoomu babbaxino garini harunsirano ama'note dannati, ama'no duuchu danni ama'no heedhano, ama'note yaa mayate ,ama'note yinneemmo woyte hiitti daga harunsittano ama'noti qoleno hiitti daga ama'no woyyittanonke

Daddalloho yaa mayate, manchi beetti maa daddalle heerate dando heedhanosi? Daddalloho yineemmo woyte maaho kaa'lanonke daddallu, daddallu yaa mama afamano daddalloti

Muronna laalo yaa muronna laalo kalaqamunni afi'neemo murooti muronna laalo sagalimate jawa horo afidhino manichu beetira kaa'litanno murooti murote yaano Mayyaate laaloye yaa mayi horo afidhino?

Bohaarranni mereershsha yineemmo woyiite ikkadonna dancha bayichooti bohaarateno injiino baseeti bohaarranni mereershsha yaa mayyaate? bohaarshaho yaa maati? mama afi'nanni? horosino maati?

Ko"atte yaa manchi beetti lekkate wodhe horoonsirannoho ko"atteeti ko"atte loosantannohu addi addi faafirukubbaraati ko"attete yaa mayyaate ko"atte meu danitino

Muronna laalo duucha horo afidhino. Muro duucha horo uyitannonke. Muronna laalo mannimmateno kaa'litaanke. Laalo yinanni woyite burano ra"adono ita dandiinanni. Horoseno lowote. Muronna laalo yaa mayyaate? Muronna laalo mama afi'neemmo.

Maashinubbate yaa Babbaxxitino maashinubba heedhanno lawishshaho sagale loosi'nanni maashinubba heedhanno ofollinanni barcimma loosi'nanni maashinubba heedhanno hattono Babbaxxino looso loosi'nanni maashinubba heedhanno

Rosoho yaa mayyaate roso rossannori aye"ooti rosu manchi beettira mayi horo aanno roso rosa hoogiro manchi beetti makkanno rosino manchi maa ikkino konni daafira rosu maaho hasiisanno

Seensilleho yaa manchu beetti seesate babbaxxitino daninni seesate dandaanno garaati seensilleho yaa mayyate seensillu me"u daniho manchi beetti hiittoonni seesa dandaanno

Hodhishanna yineemo woyite babbaxino dani hodhishi no qoleno babbaxinore hodhisano hodhishu dani no duuchudani hodhishi no hodhishaho yaa mayyaate hodhishaho yaa mahi horo aanonikke? maaho horonisi'neemo hodhishaat?

Seensilleho yaa babbaxino seensilu dani heeranno seensilleeti lawishshaho mini giddi seensilli heeranno manchi beetti seesanno seensilli heeranno. seensilleho yaa mayyaate? seensille maayiinni loonsanni?

Hayyonna bude yineemmo woyte jajjabbunna Geerru haqichote hunda ofollite hayyonna bude coyidhano garati, qoleno dagate lowo horo afidhino mite mitete dagara hayyonna budu noose.

Biifisate yaa Mayyaate ?biifa hasiisanonisari ayeooti? biifinisanni uduunni mama afi'nanni? biifisate horo maati? biifa hasiisannonisarino ayeooti?

Muronna laalo kalaqamunni afi'neemmo jiroti ,muronna laalo sagalimate horonsi'neemmo murotinna laaloti, muronna laalo maati, murote yaa mayaate, manchi beetti mayi garinni horonsirano

Mininna biirote uduunicho yaa babbaxino loonsanni uduunichoti ,babbaxino uduunicho ,mininna biirote uduunicho yaa mayaate, mama afi'neemmo, mayinni loonsoni uduunichoti ?

Mininna dubbu saada yaa manchi beettira babbaxxitinonna duucha horo uyiitanno saaddaati lawishshaho mini saada manchi beettira kaa'litanno kaa'lo jawate hattono dubbu saada manchi beettira lowo horo uyiitanno

Godo'ete yaa babbaxxitino godo'lete dani heeranno lawishshaho budu godo'le heedhanno godo'le godo'litannori duucha yannara oosote oosote godo'le duuchu dani godo'leeti

Faashinete yaa mayate, faashine isi maayira hasiisu ,faashine manchi beetti hiittoni horonsirano ,faashinete yaa maa xawisano

Sagale yaa manchi beettira heerate kaima coyeti, sagale itta hoogiro manchu beetti heerara didandaano, sagale manchu beettira hasiisano umikki sagaleti.

Loosoho yaa mayaate, looso loossa hasiissanonsa mannoti ayeeti, loosoho yaa manchi beettira ,heeshshote buichoti ,looso loossa hoogiro manchi beetti makkano ?

Ama'no yaa manchi beetti hasiisinosinna wodanisi lawino garini ama'nano ama'noti, ama'note baseno mite mite ama'no babbaxitino ama'note bayichi heeranonsa lawishshaho musilimete ama'no heedhano.

hoyyonna bude yaa hayyonna bude haqqichote hunda jajjabunna geerru ofolte hayyissanno hayyooti hattono buduno insawiinni hanafame daanno budeeti dagano babbaxitino hayyonna bude afidhino.

Tuqu xaadoshshe yaa duuchu manni gamba yee xaadanno xadooshsheeti tuqu xadooahahe babbaxxitino basenni daaye xaadanno tuqu xadooahsheeti tuqu xadooshshe yaa mayyaate?